Ity zavatra hitantsika ity indray no antsoina hoe"goavy", marihina moa fa mbola tsy masaka izy ity fa mbola manta, izany hoe mbola maitso.